Yaako erebɛ be la daa poɔ, pɔgɔ zeŋ la dakogo zuŋ a de amborala a kyaare, pɔgɔ kaŋa naŋ su kpare zeɛ are la dendeŋe kyɛ de pileti a tēɛ, laatɛre biŋ la a pɔgɔ naŋ zeŋ nimisogɔ ka o duori kommie tɛɛtɛɛ a eŋ a be, kabeekyi bebe ka kaarɔte bebe ka ɔɔreŋgyiri aŋ a bebe

Dɔɔ naŋ seɛ kaakēē kuree kyɛ hɔgele zupili sɔgelaa eŋ la nɔɔteɛ naŋ e dɔre, o hɛŋ la dakogi zu kyɛ pɔnne wɔɔtamelɔ, o pɛgele la bie meŋ, bibiiri are la a o nu gɔɔ ane a o nu duluŋ seŋ banaŋ naŋ are a o nu gɔɔ seŋ ba su kpare kyɛ ba zaa taa la a wɔɔtamelɔ.

Pɔgebɔ bayi zeŋ la bonzenaa zu, ba kaŋa zaa bata eŋ nɔɔteɛ, kaŋa na seɛ la wagyɛ naŋ e ŋmonɔ ŋmonɔ ka kaŋa meŋ kparoŋ zie kaŋa a waa zeɛ kyɛ ka a zie kaŋa a waa dɔre, filaawa biŋ la a ba nu gɔɔ seŋ, a pɔge kaŋa are la dendeŋe kyɛ de ŋmaŋkpoŋ ane kõɔ a kyuuro a kaŋa zuŋ kyɛ laara.

Bontɛɛtɛɛ la ka ba mɛ a biŋ, a maale nensaala enfuoni a dɔgele a zu ka ba de eelɛ a peɛle a dɔbɔ gbie la ane ba duni kaŋa kyɛ k'a ba duni kaŋa meŋ ba gbi, teere be la a be a nimisogɔ lɛ kyɛ k'a eelɛ zaa a tori zibonyenaa.

Sakubiiri zeŋ la karendie poɔ k,a ba karema are a ba nimisogɔ a bilakibɔɔde be la a karema nimisogɔ ka o sɛge sɛgre ne bompelaa a eŋ a ba karema are la a be k,a bie kaŋa zɛge a nu ka karema teɛ a nu a kyaare a saa bie na naŋ zɛge a nu.

Pɔgesarebilii su la kaayarɛɛ naŋ veɛlɛ ba de la a mine ŋaa a ba seere kyɛ de lɛtɛɛtɛɛ a yɛ eŋ eŋ a ba nuuri ba kɔkɔɛŋ ane a ba zuri poɔ dɔɔ kaŋ naŋ su kparepelaa are la a ba puoriŋ ka kaŋa meŋ naŋ su kparesɔglaa a are kɔge o kyɛ de zupilisɔglaa a hɔgle zupilpelaa a hɔgle.

Dɔɔ naŋ su bonsɔgelɔ be la zie na banaŋ maŋ maala boma, o zuuni are la kyɛ hɔɔle kpogi pelaa, o nyɔge la kuri wogi kaŋa a taa k'a kaŋa meŋ naŋ su boma k'a yi tampɛloŋ meŋ gaa be a lombo onaŋ na a meŋ nyɔge a kuri wogi na a taa, taŋki naŋ yi bɛnnoo be la a be ka bakɛte pelaa a bebe a dɔɔ kaŋa meŋ dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo.

Pɔgebɔ laŋɛɛ taa zie na ba naŋ koɔrɔ wegyɛre ane kaayaa ba su la suubu ka a waa tɛɛtɛɛ, dɔbɔ be la a puoriŋ k'a dɔɔ kaŋa su kpare pelaa kyɛ k'a pɔge kaŋa tuo boma k'a waa zeere a be a pelee poɔ a pɔge kaŋa naŋ su kpare doɔre yɛre la o libiwoɔ kyɛ ka dakogi zenaa meŋ a be a o nugɔɔ sɛŋ.

Dɔɔlee naŋ seɛ kaakii kuree a su kparoo ka o taa zupili kaa kparoo kaŋ meŋ nuure a ŋmaa peɛle gaŋ la kodo su lɔɛ na naŋ maŋ zennɛ kuri tegerɛɛ be la a dɔɔlee nimisoga kaŋ na naŋ kyaare a o nimisoga waa la zeɛ lɛ

Kala tɛɛtɛɛ be la a zie, amine bompeɛle, amine bonzeere, ka pɔgɔ naŋ leŋ zutalaa a su kparoŋ ka o waa ŋmonɔ ŋmonɔ a dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo a kyaare laatɛre naŋ waa peɛle kyɛ k'a mine meŋ a taa zeere fii.

Sakuubiiri la be karendie poɔ dɔba ane pɔgeba ba mine taa la baagere ka ba mine are dendeŋ kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋ teŋɛ a ba bilaki bɔɔde be l,a ba puoriŋ k,a ba karema sɛge sɛgre eŋ a bilakibɔɔde zu.

Pɔgebɔ bata be la laanfeeloŋ die poɔ, pɔge poɔ zeŋ la dakogi zu kyɛ k'a dɔgeta a meŋ a zeŋ, gama be la a tabol zu k'a pɔge kaŋa a are dendeŋ, a dɔgeta su la kpare pelaa kyɛ ka kɔmpiuta dɔgele a tabol zu, a dɔgeta de la gampelaa a pɛgele ne a o gɔɔ nu.

Sakubiiri be la karendie poɔ ka kaŋa a zeŋ o dakoɡi zu kyɛ leɛ ɡbullɔ kaara a o taaba ba mine de la mobaal a dɔɡele a tabul zuiŋ ka ba mine su bonsɔɡelɔ ka ba mine su bonziiri ka ba mine meŋ su boma na yɛ leɡreleɡre ba mine laɛ la kyɛ ka ba mine la.

Kuori zie la ka noba a be ba su la yunifɔm kyɛ ka bamine meŋ ba su yunifɔm, kaŋa pɛgele la bãɛ a taa a daa, a kūū daga be la a ba sonsogelensogɔ ka bamine a de ba nuuri a korikori taa ka bamine a laara kyɛ ka bamine meŋ peɛlɛ turampɛte.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ laŋ la taa zie na ba naŋ maŋ pɛle nimmie, pɔgebilii bayi su la kaayasuurii ka a yitaa, ba de la wagyere a ŋmaa ba seere kyɛ eŋ nu bonne ba nuuri poɔ ane ba, a eŋ lɛɛ ba gbɛɛ poɔ a de mine meŋ a yɛre a ba kɔkɔɛ poɔ ka ba haa zɛge ba gbɛɛ ka noba be a ba lomboriŋ a kaara.

Filaawa dɔre biŋee la ka dɔɔ naŋ seɛ kaakiini kyɛ su kpare pelaa a be a be a zeŋ, noba zeŋ la dakogiri zu a kyaare tabol kyɛ ka ba de bontɛɛtɛɛ a dɔgele a tabol zu, bibile kaŋ su la kpare zeɛ a be a be kyɛ ka ba de basikɛɛtere a dɔgele dɔgele k'a basikɛɛtere a waa tɛɛtɛɛ.

Lɔkpoŋkpoŋ kaŋa a zu naŋ e pelaa kyɛ k'a gbaale a e dɔre nyɛ la sori zu nyagema ka o zu zaa a ŋmore, noba are la o nimisogɔ ka kaŋa su bonsɔgelɔ ka kaŋa meŋ de kparoŋ naŋ e bondɔre a su dɔgele a o bonsɔgelɔ zu kaŋa dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo kyɛ ka neɛ meŋ zɔɔ moto a be a lɔɔre lombori poɔ.

Gɔvemɛnte tontoma zeŋ la dakogiro zu die poɔ a kaŋa na sobɔ zeŋɛɛ la a su kpare pelaa kyɛ yɛre o ID kaate, o su la kpare sɔgelaa a dɔgele a kpare pelaa zu karetaare be la a tabol na naŋ be a o nimisogɔ k'o de o nuuri a nyɔge ne a tabol taa, a banaŋ na zeŋ la a dakogiro ka kaŋa su kpare zeɛ ka o nuuri e wogiri.

Tabol biŋ la hɔɔle kpoŋ poɔ ka ba eŋ tayilisi a hɔɔle poɔ, ba maale la a dakogi zenne nyɛ k'a ziiri mine waa zeere kyɛ k'a ziiri mine waa ŋa tampɛloŋ, ba de la kapuri dɔgele a dakogi zenne zu kyɛ ka ba sɛge sɛgeo a dɔgele a dakogo zu, fekaaware meŋ be l'a be kyɛ ka dikoreesin meŋ a mare a dankyini poɔ.

Pɔgeba kyɔŋ la laen a tuo talaare naŋ e peɛle ba zuri poɔ a nyɔge taa kaŋa pɛgle la baage ka o e doɔre kyɛ ka o seɛ wagyɛ ka o waa ŋmono ŋmono ka zeere a bebe ba mine eŋ la nɔɔteɛ kyɛ ka ba mine meŋ a ba eŋ nɔɔteɛ yiri be la ba nimisogɔ poɔ kyɛ ka dakpoŋ kaŋa meŋ a are a be poɔ.

Dɔba ane pɔgeba be la yiri nimisogɔ ba mine zeŋ la teŋɛ a guoli ba gbɛɛ kyɛ ka ba mine meŋ a are dendeŋ ba su la ba kaayaa k,a kaayaa waa tɛɛtɛɛ a mine waa ŋmono ŋmono k,a mine meŋ waa dɔre k,a mine meŋ taa zeere kyɛ k,a mine meŋ nuuri waa wogri wogri lɛ.

Nasa pɔgɔ are la dendeŋe a eŋ nimikyaane ka a waa sɔgelɔ, bibiiri ŋmaa golloo la a nyɔge o taa, a bie kaŋa su la bonzeɛ k'a kaŋa meŋ su bompeɛle kyɛ k'a kaŋa de o nuuri zaa lantaa a e k'a nuuri do are o noɔre poɔ sɛŋ ka yiri be a ba puori poɔ.

Dakogi tɛɛtɛɛ be la hɔɔle karaa kaŋa poɔ a biŋ ka tabolo zusogɔ naŋ e sɔgelɔ kyɛ k'a gbɛɛ e kuree a be a be biŋ tabolo ayi. Sipikare be la a tabol kaŋa zu a dɔgele ka filasikiriŋ meŋ be a be, ba de la filaaware meŋ a biŋ a tabolo koŋkogo poɔ.

Ba de la dakogro a biŋ hɔɔle poɔ sepeka be l,a hɔɔle poɔ a biŋ kyɛ ka ba de a tiivi na naŋ maŋ mare a dankyini poɔ ka ba boɔle ka filati sikirin a mare a be poɔ filawari meŋ naŋ waa tɛɛtɛɛ be la a be a dakogro mine waa peɛle kyɛ ka kapuri a dɔgle a dakogro zu.